Mpano otuli pombaanga yetu yoNetbank mono esimano lyawo lya simana ngeyi shaashi, ombaanga yasimana shashi oto vulu oku kuthako omukuli eto kalanda oshihauto shoye nenge to landa egumbo lyoye naashono shimwe wapumbwa.

Esimano lyomaliwa. Oshimaliwa osha simana oshoka ngele kuna oshimaliwa kuna mpa tovulu okuya. Oshimaliwa osho shono hatu longitha okulanda iikulya yetu, iizalomwa nosho tuu.

Esimano lyokaATM OkaATM oka simana oshoka omo mono tu li hatu pungula iimaliwa yetu mo omo hatu nana iimaliwa yetu. Ombaanga oya simana lela noonkondo adhihe, oya simana lela nayi.

Bank Windhoek Namibia ombaanga ndyoka yaBank Windhoek. Ombaanga ya Bank Windhoek oyili yasimana shaashi oyo yimwe moka hatu pungula, hatu pungula iimaliwa yetu nokunana yo oyili tayi monika moondoolopa dhayoolokathana mpaka nampeyaka.

Ombaanga oya simana oshoka ombaanga oyo ndjono hatu pungula iimaliwa yetu ,hatuyako okunanako, hatu pungulamo iimaliwa yetu kayi vule okukana yo yininge oyindji tuvule oku ikwatha shika naashiyaka tukonge omakwatho getu.

Omagumbo ogendji gopashinanena ogena iipundi yoku kuutumba, yokuuhala, yoku kundila aayenda. Omagumbo gopashinanena osho ha ga Monika ngaaka pamuthika gwo ndoolopa.

Esimano lyiimaliwa. Iimaliwa oyo mbyono tuli hatu longitha okulanda iikulya niizalomwa yetu, okufuta ootaxi mono hatu ende uuna tu uka kondoolopa nakehe mpoka wa hala, ano iimaliwa oya simana noonkondondo.

Ngele tatu popyeni esimano lyomalamba mombaanga ndjono yopashigwana ano oFNB. Otatu popi omalamba ga minikile, ge tu pe uuyelele uuna tatu nana oshimaliwa shetu.